Dɔɔ la ane bibiiri. Ka a bibiiri mine zeŋ teŋɛ, ka kaŋa gbi dumo, ka a dɔɔlee kaŋ meŋ are. Ka kaŋmeŋare a seɛ kuri buluu. Ka a dɔɔ meŋ dɔɔ a pɛgele fentena ka bɔtole meŋ a biŋ.

Dɔɔ, lee la, a deɛ laa solare a ŋmenaa poɔ, a de baateɛ meŋ biŋaa ŋmenaa poɔ kaa zie taa moore, kaa dɔɔlee su kparesɔgelaa kyɛ vuuni.

Pɔɔ la zeŋ ŋmaara boma, ka booti pelaa biŋ, ka kerpootu biŋ. K'o eŋ saala, ka seleba dɔɔl'a a kerpootu zu. Ka peɛ meŋ biŋ, ka booti pelaa biŋ. Ka booti buluu meŋ naŋ biŋ.

Lɔrɛ kãã deo zie la ka bidɔɔ bilii bata are. Ka pɔbɔ meŋ bayi are, ka lɔɛ ayi are, ka kaŋ pente pelaa, ka kaŋ pente bɛnnoo, ka dɔɔ kaŋ meŋ zɔŋ moto.

Bibilii bayopõi la biŋ bɔtɔ peɛle. Ka sagere gaŋ a ba niŋeŋ ka urɔba sɔgela zage kaŋa meŋ a biŋ ka kaŋa seɛ kuri doɔre ka kaŋa meŋ su kpare bɛŋenoo.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

Vũũ la di zie, ka lͻre naŋ maŋ taa a paatoroo koo are a soriŋ zu ka lͻͻ mine die vũũ a sͻgaa zaa. Kaa lͻԑ gbԑԑ haa kpakpa kyԑ ka zoore meŋ a erԑ a zieŋ.

Bibiiri bata la, ane dɔɔ ne pɔɔ. Kaa pɔɔ su kparpelaa nuwoor kyɛ seɛ kuru buluu. Kaa bie kaŋ meŋ su kparbuluu nuwoor, ka ba wooro felaaware ennɛ koŋkobilii poɔa kyɛ tuur ne woor meŋ.

Bibiiri la e baa a ͻnnͻ kõͻ. Ka kaŋa su kpare dͻre, ka kaŋa su kpare buluu. Ka ba taa bootiri ata a ͻnnͻ ne a kõͻ. Ka a bootiri ayi e peԑle, ka boŋyeni e buluu.

Nembanii la are. A de sola a biŋ ŋmenaa poɔ a de ba nuuri nyɔge taa zɛge ka do sazu. Ka kaŋ daanee leɛ de kpare pelaa a su a eŋ. Ka a zie taa moore.

Dͻbͻ bata la, a vͻgele sapigi peԑle kyԑ su kpare zeere, a toore ba nuuri. Ka kaŋa toore a nuuri neŋ bonzeere ka kaŋa meŋ toore bompeԑle kyԑ ka ba te kuruu a taa.

Bibiiri bata la ka bayi zeŋ ka bonyeni are ka ba biŋ walense ka kaŋ pɛgle sola ka kaŋ meŋ de o nu eŋ a kɔre poɔ kyɛ are ka bayi na meŋ naŋ zeŋ ka ba zeŋ a laara kyɛ ka ba deɛle kaayɛrɛɛ a yeŋ poɔ.

pɔgeba la kyɔŋ talaare ne bootiri a boɔra ka ba ɔŋ kõɔ. A pɔge kaŋ waa bɛroŋ kyɛ seɛ muŋkuri sɔgelaa ka ka` meŋ waa bɛroŋ o ba su kparoŋ. kyɛ de wagyɛ ŋmaa a nyaa kyɛ ka a noba mine naŋ are are. Ka pɔge kaŋ meŋ are a pɔge naŋ seɛ muŋkuri sɛgelaa puori.